ukuni mini mannu baalaho annimma afirno mine kunni minira mannu baalu annimma nooti konne inemannu baalunko wolu mini gade asinla'neemma ikkikkinni ninke uminke mini ga'reenni uminke mine yetine ka'neentinni uminke oyine qa'neentinni laare

konne minira annu ayidiineemmoyite mootummate yaa mannaikkih geeshsha mannu baalunku izira anna ikke daafira konne mine annimma de laa'nanni mitturichi ba anna woy e hakko mine giddo worrooniti hincilaallee qantanna worroonniri masikoote ba'anna worroonnihu cufanu ba anna wora ad

ilamate barra borreessinaanni woyete ebeel ilamiyaannira hiitti mootumma massagganna hittehiitti mootumma massagga hedheena ilamirori isi lami yaannira massaggaano mootumma hiittee tiru hiittee mootumma marra antaanoori dagammorra an0aano mootumma leduboori

quchummu keeraanchimma agarate kuni kaame lowo geak'onkeho gedensoonni kunni kaamera roonsi'ratenni lowo geeyya qarriweelo quchumminki keeraancha magaratenna ninke uminki qarrammummokkinni quchue kunni kaamelu wolqa roonsi'ratenni lowo looso loonsummoh gedensoonni lowo horo afi'neemmoho yaate

poostu miniti kayinni lowogiya edderannowinna lowogiya jaddo maatineemmo hakka hekkiro hasi'noommo hasatto woy hasi'noommo hedo yatise hasi'noommo yaanira maysine iilika didandiiniyemmo ini mitte jao

konne garunni minne dagate ikkanno gari daga'ya konnafidhoekkiro inkannosi daga'yara kuni hasiisannosi daga'ya konne gari konne colo loossoekkiro injannosi daga'yera kuni wooyyannosine ka'neenti dagate wooyyanno gari dagate injaano garinni minni worroonniya mootummate jaaraati yinano

konni garinni konne kaameela ronsi'nyeemu woyite ikhini mittu dargiinni wole darga qarriweelo masine ka'neentinni hunne ga'neentinni hunneemmo weyite qar nookke konne shinehunummoo gedensoonni qar nookke fulleemmo qar nookke masine ka'neentinn konne shine huna dandiineemmo konne kinehunnummoo gedensoonni quchu minke woyyinoe

haddi addi isipoorte dana loonsee woyite mite mite isipoorte ka'neentinni funqullicho qasi'neemmo isipoorte no itinni funqullicho qasi'neemmo beete haxonke kaajjita gedenna haxonkera noohu nigu kaajjanno gede assite ka'eentinni kaa'litannonkete'yae

tenne qoosso fotu gari la'niemmayi tenne qoosso ayirrisi asiisa tenne qoossora ayirrinye aasiisa tenne qoosso wole qoosso gede assine qa'neenti la'nie wole qoosso yannate sa'annoti tine qoosso reyinammo geeshsha ninke lede hedhanoti mootumma uutanno qoosso yanna yannate soorrantannoti

giira hiittoonni ikidinoro giira hiittoonni garee fultanoro giira ete amandeemmo gara giira hiittoonni amandeemmoro qaaquullenke hiittoonni amaddannoro qorophaasiizatenne looreenkani shiimmadda qaaquuli ikisanno gede qorophaasiiza hasiissannoo yaati

kenne ilamam borreessa asiisannohu afinokki manni afanno gede afinokki mannira kuldanni iebelexenni anedhamino kunni gari ilamino kunne barre lamino ilammi gari konneeti kunni gari ilaminoeqa'neentinni kullihu gedensoonni mannu borreessini borreesine worroonniya baalon qulla ega eentinne afe huwatanni

mitu manni farco farci'ranno weyite mannunniha gare lae farci'ranno eweli eferoewelioo siricho ikkino daafira eweli siricho ikkino daafira ewelinna eweli xaansirchunni xaandeemmo daafira annu akaahunni xaandeemmo daafira awuruu xaandeemmo daafira isira dancha farco yoo yahasiissanno

halaale fushate halaalu farco uneemmu yineemumeete anfoommore ikkito ikkitu boyete anfoommore la'noommorenna illenke la'noommorenna angankenna mande anfoommore woy maccanke coye'ena macciishshinoommore halaalu garinni yoo yineemmo garaati

mootimmate jaaraneeemmowete mootimma minte wortino mineeti mootimma lowo mine minte ka'neentinni minu minu iima minte woy fooqata ineemma lowo mine minte qa'neentinni wortino mine mootimmate ijaaraatineemmo

igirisipoorte konni gari tekinolooje albiwiinino roorte eddnnileddnni leddanni dagginoti tini qaanganite ekkitanna qansichu baalunku tekinolooji horonsi'ratenni woyyaawinoha injiinohanna murchide fulinoha ikkannoti no

hasi'noommo yannara sokko hasi'noommo yannara sayinse uineemmokki daafira hasi'noommo yannara sayinse dandiineemmokki daafira tini postu miniti mitto qarrasiiti yineqa'ne'neemmoti hasi'noommo yannara hasi'noommo xa hasi'ne ka'neentini xa dargankunni iilika dandiineemmokki daafira

mitte gobba a fidhinore wolootu dagoommu giddoon gobba noore ayirrisi hasiissanno budese ayirrise hasiissanno ebelig tenne gobbahu kuni budoikke daafira konni garinni kuni budise daancha yite kaeentine budese ayirri seer hasiissanno budisa garinni fula hasiissanno budisa garinni eehasiiro

ispoortete yineemoweete heneemmo mittu darginni wole darga millineemmoeete isipoortete neemmobeete qaanfanni ha'neemmotitini lekkanke millasineemmoti anganke millasineemu millimmo baala ii manninatenke millasi neemu millimmo baala ispoorte e yin

dagoommu bireero addiaddi coye hasiisannoha hasiisanno hedo coyi'r hasiisannota manna baddannookkita manna bbbaddannokkita manna gam baasisannota manna mittahu ammacishiissannota mannaho baxille uyitannota assaasi

kuni kaamelra hasiisannohu mitte mitte gubbaracaada ikkigi baalanti goba konne kaamera horonsi'ratenni ihine mittu dargino gole dargamaasate ihine quchuminsa keeraanche maganate quchumansa keeraamanna woyyinoh assate daafira lawoge hasiisannonsa daafira baalunkumanni konne kaamera ro hornniuc

konni garinni konne kaameela horonsi'nanni wote quccummate mereerinni fushshine ka'neentinni qacce hunate addi addi garinni hasiisanno garinni hasiissanno wolqa xaqqamine ka'neentinni jajjabba uduunne ninkera haarate injiitannokkita konne kaameela xaqqamine ka'neentinni mittu darginni wole darga sayiinseemmo.